Addusa badalayi dicciddi marilidi kashshatidd hayissa missileza bolla betetees.izetas gidora adusa ogeyi missileza bolla betees.badalatikka kehippe adussakko.hayissa ubba missileza bolla be'anawu danida'adiss.

ha7i wode asati medhdhida dumma dumma mashshinati hayssaththo piradhdhiidi dumma dumma dhaleta putetta bolla dharcanaskka haththekka hushshanas dandayizayssa hayssi misilezi taas qoncisishshe dizayssa akekana dand'adis

Isti gita ajjarkane giddoninne iza lanqen diza ompata giddon dumma dhaleti issife shiiqidi deettes hayssi dhalezi gam7o nuni tokisidi dolisida puute guxumey moonna mala iza bolla dharcanas maaddes.

misileza bolla daro goshsha oothos go7iza dhaleta be ashshedays hayssi dhalezi nuni goydi dichchida muurutaza gam7o guxumey moonna mala iza bolla pistanas nuus maaddes hessa gish as nunika shamidi go7ettana dandayoos

gita olla giddon haaththezi eelidi dizayssa beyana dandadis haa haaththezappe guye baggara qasse haakon muuzeti bazallati issife yafadan diccidi dizayssa beyana dandadis hessa gishas hayssa mala haaththeta eelisidi nunikka go7ettana dandayoos

cilil7ovsane oyqqidi issi addezi katha zeerishe biitta bolla dharcishe dees iza laqenka daro asati ooththoza oththishe dizayssa beyana dandayadis haakkon daro muuzeti diccidi dhoqu giidi beyttishe dizayssa ista miselezappe akekanaka xeellanakka dandayadis

Misileza bolla daro dhaleti issife shiiqidi beettizayssa akeekana dandayadis dhaleti jarkane giddonka kumidizayssa beyana dandayadis dhalezappe guye baggarakka daro mithati woykko maatati dolizi beettosona.

Shunkkurttey yafarara tokettidi diccishe dizaysssa beyashe dayiss hunkkurteza giddon issi salo mala shurabe mayida naazara isi galo'o shurabe mayida naazi hokidi harmishe des.

Dhoqqu giidi mereththida arssa bolla daro tukke ayfethi micettidi doosona; tukke ayfetikka kaxxidi zo7i beettoosona; izetha giddonkka oyddu asathi eqqidi dumma dumma ootho ooththishe de7ees; addezikka bootha qobe wothidi oosoza oothishe des.

Issi keeththee giddon issi aayeeranne issi guuththa na7aara be sinththen tungga dono woththidi haa thaako xeellishe deeththes; aayiya miicca ekkawus; na7azikka kushen nam7u tungga dono carppi oykkidi haa thaakko xeellishe de7es.

Issi tophphya shurabbe mayida adezi kushshen xoyille woyikko kontta oyiqqidi eqqid dess izi badhdho gosha giddon harmmishe dizayissa missilezappe be'anakka akekanakka dandayadis awuzi guthara gilqqakko.

Gita goshe bolla papayai dayidi dizaysa beyadis qanxthi gida papayati daro dayidi daro kaxidi dizaysa haysa misileza bollape be'anakka akekkanakka dad'adis

Misileza bolla uutha zerethati tokketidi dicishe dizaysa beyashe daysi. Ha zerethazappe heni baggaraka gita gidida uuthati diccidi beeteetes. Uuthatappe guye baggaraka gita miththati dhoqqu giidi beetetees.

Issi bolla dayidi kehi zo'ida tuke ayifeti issi bolla betishe detes tuke ayifeta lanqeraka hayithe itara lo'izi betizayisa hayisa misilezappe akekanaka eranaka dandayadis

Issi gitta dembba bolla daro asati issi bolla shiiqidi bangga goshshe gidon eqqizi dizayssa misilezi besishe dees. Asata gidoppe asata gidoppe daroti huuphen qoobe woththida darotikka shuraabe maydoyssa be7ana danda7adis

issi maxaxey dolidayssa giddon bochcha layno mayda awuzi eqqidi asatas qofa yootishe dees iza guye baggara haakkidi uuthay dolidi beettees pude baggaraka daro doozati diccidi beettosona

Issii awuzi salo mala shurabe mayidi kaxida mangota issi bolla shiishshi oyqqidi misileza bolla beettes iza guyenka daro mangoti issife kaxidi biittan issi bolla shiiqidi beettizayssa misileza bollape akekana dandayadis.

issi oge bolla issin deya madabara kunthada janjo caanashe dizayssa oykko madabara giddon kunthashe dizayssa misilezi bessees aayya hupezan karetha goosse qachchada eqqadazawus

Gita boshe bolla daro tukke haytteti diccidi ayfidi qorxidi beettizayssa beyana dandayadis izeta giddonka aadhdhi hadhidi daro gita mithati diccidi beettizayssa misileza bollafe akekana dandayadis.

gita tukke giddon issi indiya gelada ayfida tukketa maxashe dizayssa be ashe days aayya huphe bolla salo mala goorse woykko shaashe qachadus tukkey dhoqu giidi diccidi izipfe aadhdhidi beettes

Gita keeththe giddon daro puuteti karetha lastiqa giddon dolidi beettosona puttida giddonka worqeta bolla xaafettida gita xuufey bettishe dees hini baggarakka daro puuteti diccidi dhoqu giidi bettettes.

badala giddon zaro asati hokkidi harma harmishe dizayssa beyana dandayadis issi indiya hophen kaaretha qoobe woththada badalaza giddon uttada dawus izi lanqen nam7u attuma nayti hokkidi oos ooththishe deettes

gita mangoy aypidi ziqi gidi dizayssa awuzi maxishe dizayssa beyana dandayadis awuzi qoobe huphe bolla woththides iza guye baggarakka daro muzeti diccidi beetetes awuzi toho bolla otte camma aaththides

issi karetha naazi kushen daro muteta oyqqidi miicishe dees naazi kushen saate woththides guuthi karexe ekkees uphenka qoobe woththidi daro muzeti diccidi beettizayssa giddon eqqiidizayssa misilezappe beyana dandaadis

Denba bolla diccida timatime puute giddon oyddo asati eqqezi dizayssa beyana dandayadis izeta giddofe eedzdzati laynno mayda izeta giddopfeka issinozi booththashurabe maydi be kushe uphe bolla woththides.

Gade bolla daro maxaaxe donoti booketidi issi bolla shiiqidi dizayssa misilezappe beyana dandayadis zo,o maxaaxeykka iza giddon daridi beettes izata giddonka aadhdha adhdhidi booththa maxaxi oykko nuni jaapane gezayssi iza giddon beettes.

issi gita addezi shunkurte shiishshi qanxidi daachcho kumeth kunthidi tookkidi bizayssa misilezappe beyana dandayadis addezi galal7o shurabe may7des iza heni baggarakka gita mithati diccidi misileza bolla bettishe deettes

Guutha gidida gatta keeththiya keexxettida dawus izi dan7o sharphon daro doozati ziccidi beettettes gita mitatikka deettes uuthatikka deettes dumma dumma dhaletikka izi lanqera deettes hayssa xeelli wode ayba ufayses gides nuna.

afukato mita bollafe awuzi afukato hayfe maxishe dizayssa beyana dandayadis awuzi kaheppe ufayetides awuza lanqenka uuti diccishe dees uutazas hini baggarakka issi gela'o naya ha gashe dizayssa misilezi besees

bootha madabara bolla maxaaxey micetidi bayzettishe dizayssa beyana dandayadis madabaraza bolla guutha kirtasey dees kirtasiza bollaka xuufey xaabetidi dees xuufezikka issi uxeeti gidizayssa be'ashe days

Daru muuzeti diccidi qanxettana gakkezidizayssa beashe days yafaran diccida muuzeti ay ballo7ees gidetii muuzetikka qundonna mala mithan asati oysethidi woththidayssa be ashe days hayssi ubba muuzey nuus immiza go7a bessees

issi aayya mango putte tokkidappe guye iza lanqen mith estashe dawus izi lanqerakka qanxettida jarkaney beettees guye baggara daro gaashe dooraykka dhoqu giidi beettizayssa siriza giddofe akekana dandayadis

Issi eeran diza zaro asati issife shiiqidi daggo kezidi goshsha giddon har maarmishe dizayssa istamisilezappe beyana dandayadis izeta giddopfe issi indeya kareta qoobe huhphen woththada micashe dizayssa beyana dandayadis.

Issi n deya oge bolla kaarote xigelgo mene janjo dono shunkurte dumma dumma katha qummota uttada bayzashe dawus izi lanqenka hara asati timatime bayzishe dizayssa misilezi qoncisides.

Issi gitta arththa bolla issi botha shurabe mayida aya tuke ayfe miccada iza gidoppe anqashata qorashe woyko maxashe dawus.hayssa misileza heni bagarakka dhoqqu giddi betiza mattati dizayssa akkekana dandda'adis.

Iss Gita bemba bolla daro Papayati doketid dollid betetes, iza gidonka daro macanayt madabara oykid ososo bizaysa beses, iza hen bagaraka Gita muthy dicid betes,

Ossi gita gosha gidon daro asati issippe shiqidi zereta dharcishe detes ezata gidon qeri nayti detes maca naytika detes issi awaza hokidi zereti zerishe dizaysi misile bolla betes

Daro asathi issipe zoreththishe dizayssa misilezi bessees; ha asathi kushen daro puuthe oyqqidi eqqida; bochoza bollakka tokkanaas giigeththida daro bollathi iza tharan tharan beeththizayssa misilezi thaassi qonccissi des.

Issi malara loyiza aya issi leheza tokada mecashe dawusi botha mayo mayasu izi guyerakka mithayi ayfidi bettesi ta xelidda wode lome massatesi

issi heerappe kezida daro asati issippe shiiqidi ooso ooththishe deet isti boothta layno maydadezi okkidi bolla bookkish dizayssa beyana dandayadis izata guye baggarakka gita mithati dolidi dhoqo giidi bettettes

issi ade dayssi puute tokki wursidi huuteza haaththe oshshishe des addezi booththa shurabe may7ides iza guye baggarakka daro asati huute pokkidi tokkishe dizayssa bisilezi bestanas dandayides

issi sinthera xuufe diza zo7o shurabe mayda yelaga naazi gita muuze banche tookkidi muuze giddora kanthishe dizayssa misilezappe beyana dandayadis iza lanqenka daro muuzeti eqqidi beettishe deettes

Issi bale bolla daro asati issife shiiqidi kath bukkishe dizayssa misilezi bessees isseta giddonka daro boorati katha bukkanas kaththaza bolla hamitishedizayssa pisilezappe beyana dandayadis.

yalaga na7azi olla bookki giigissidi iza giddon uutha zerethi tokkanaas giigisishin be7ashe days. iza guye baggarakka issi aaya hokkada olla bookashe dawus. izis lanqera qasse issi na7azi eqqidi oosoza xeellishe de.

issi yelaga naazi nam7u boorata waaxidi goshshe goyshe dees boorati zokkoy izetas booththa gidishin ayfesoy karestikko naazi xurqafe hashe bolla woththidi zebba nam7u kushshen oykkides

nam7u goshshanchati be zokko bolla woykko hashshe bolla kallo oyqqidi nam7u mizata sintha althidi laagish deettis mizatappe issiniya karistikko iza guuthara giliqa ekawus hara baggara dizaara zo7okko

heedzdzu gatta keethte sinten nam'u asati boora waaxidi goyshe deettes ha goytida gadeza giddon isti zo'o shurabe mayda aaya hametashe dawus booraza goyizaytap issinozi cililo shurabe maydi goyshe dees

issi uutha giddon issi booththa mayo mayda adezi issi ayis woykko issi oosancha nays duma qofa aaththishe dizayssa hayissa misilezappe beyana dandayadis iza guye baggarakka kareta shurabe mayda daro asati deettes

booran goyettidi giigida gade bolla daro asati zerethi dharcishe deettes isata giddofe issi azussa aawuzi galal7o saane giddon bazala zerethi oyqqidi dharcishe dizayssa misilezi bessees

keeththe dan7o sharphen uuthati toketidi beettettes izata hani baggarakka asati sife shiiqidi uutha tokkishe dizayssa misilezi bestishe dees izata giddofe darutikka uttidi tokkishe dizayssa beyana dandayadis

Isti eera asati issippe kezidi daro puuteta kushen oyqqidi eqqida. hara kushenka daro bolla bokkana go7iza miishataka oyqqi eqqida istita giddoppe issi aaya galal7o shurabe mayada dawus.

boche bolla asati issippe shiiqidi holla bookkidi iza giddon puute tokkishe deettes daroti okkidi ooththoza ooththizayssa misileza bolla beyanakka dandayadis okkida nayta sinthenka daro asati eqqidi oohthoza ooththishe dizayssa beyana dandayadis

denba bolla diccida puuta giddon nam'u asati eqqidi haasayishe de'ettes izeta guy baggarakka arsa giddon daro putiti deettes haakkon keexxettidi beettiza keeththeykka dees gita mishatikka lanqera diccidi dhoqidi bettettes

nam7u wanca boorati issife qambaran waaxetidi goshsha goyettishe deettis izasta goyishe zizadezi booththa shurabe may7idi huphen goobe woththidi oshichcha kushen surqafe oyqqidi haazersa kushen qasse zebbaza oykkidi goyishe dees.

Gita dembata gidora gita oge medhetidi gadeza nam'as shaakides issi bagara diza gadezan dicida kathi buketidi woyko maxetidi wurides issi bagara dizaysa maashineti maxanasi yishe deetes.

Issi heeran diza Daro indeti issipe kezidi Utha Gidon Eqidi ha'i wode Osso mishay Go'etidi Osso Misha Hashizaysa Beyana danda'adis izeta gidope issiniya Mule karetha Mayada eqada dawus

Gita gosha mishe woyko mashinne lanqen daro asati eqidi detes.izeta gidofe issi adezi warqat zoko bagara aththidi oyqides.issi zo7o shurabe mayida indiyaka zoko bola korojo wothada karetha sure gixada dawus.

Issi Gita gosha mishay gita denba bolla goshe goyishe dizaysa ha misilepe beyansinne akekans dan'adis gosha machines woyko mishati goyishe dizaysa lanqera daro banati dendidi betishe detese

bale bolla oyddo asati issife shiiqidi kathi bukkishe deettes izeta lanqenka issin diya kokkada bukettida kaththaza issi bolla shiishshashe dawus ha bukettida kaththaza gam7o matabaran shiishshanas giigettishe deettes

Nam7u gita kaameti issi demba bolla eqqidi ootho wooththishe deettes kaametappe guye baggara dalga gidida sohon kaththati dolidi hoqu giidi beettizayssa histamusillezappe tanikka beyana dandayadis

Denba bolla zo,o goshsha miishay gade goyshe dizayssa dayashidays hini baggarakka issi goshsha miishay eqqidides iza lanqenka daro asati eqqidi ooththoza xeellishe dizayssa misilezi taas qoncisides.

Tophiya banderay salon dhoqu giidi beettizayssa be ashe days kaames huphe bolla qasheti diza tophiya banderay dhoqu giidi beettes kaameta sintheka daro asati istife shiiqidi ooththo oosetishe dizayssa be ishe dizayssa beyana dandayadis

Bale bolla asati issife shiiqidi dumma mashine go'ettidi kath bukkishe dizayssa misilezi bessees heedzdzu asati kawophen qoobe woththida iza tayne baggara dooraykka doorettidi beettizayssa misilezappe akekana dandayadis.

Gita gidida galal,o oohsho mashiney issi debban toketi dolidi gakkida giste maxishe dizayssa misilezappe beyana dandayadis ha ooso mashinezi keeyppe gita gididayssa akekana dandayadis.

Daro asati shiiqidi ha7i wode medhettida goshsha ma shin woykko miirsha eqqidi xeellishe deettes izeta giddofe issinozi kare dereppe yidadezagidishin izi ooththozi wosti ooththanakko izetas qoncisishe dizayssa misilezi bestees.

Gita goshshe gade bolla haahon daro asati eqqidi beettettes izteta guye baggarakka goshshas maaddiza dumma dumma ooso miishati woykko mashinati eqqidi dizayssa misirezappe akekana dandayadis.

Gita denba bolla issi goshsha miishay kade gooshe dizayssa beyana dandayadis izas guye baggarakka gita mithay dhoqu biidi diccizi melidi bettizayssa misileza bollafe akekana dandayadis.

Issi gita dembba bolla daro goshsha miishati issipe eqqidi beettizayssa misilezappe akekana dendaadis. goshsha miishata bollaka tophiya banderay dhoqu giidi kaqetidi beettes. tayssa goshsha mashinde lanqenka daro asati amitishe dizayssa misilezappe akekana dendaadis.

Keehippe dalga gidida gade bolla kaxay zereti dolidi kaxxidi beettes hessa kaxida kaththaza buucanas daro mashineti issife shiiqidi dizayssa misilezi bestees.

Issi gita kaamey nam,u goshsha miishata woykko goshsha mashineta caanidi bizayssa misirezappe beyana dandayadis kaamezikka iita azussa gidida gishas mayneppe mayne gaththanas xeellana dandayabeykke

Gita denba bolla issi goshsha mashiney maata buuccishe dizayssa misiliza bollafe beyananne akekana dandayadis mashinezi woykko miishazi daro maatata issi wodyan buuca naa dandayees.

Issi gita boshe bolla zo'o shurabe mayeda addezi boora miya baggara goyshe dees booratappe hissinozi zo7okko addezi ka doza lo7athi oyqqidi goshsheza goyshe dizayssa misilezappe beyana dandayadis.

gita gidida ooththo miishay banga buucishe dizayssa be ashe days iza guye baggarakka gita gidida to7iya banderay micatidi beettes banderaza bollaka celil7o galal7onne zo7o medhati kitatidi beettosona

Issi heeran diza asati issife shiiqidi ha7i shameti yida ooso mashine issife shiiqidi xeellishe deettes izata giddofe isti zo7o qoobe woththidadezi mashinne zakko bestishe iza go,a asatas yootishe dees.

denba bolla gita mashiney kath maxidi shiishshidappe guye shiishshida kathata dhoqu histidi qolishe dizayssa misilezappe beyana dandayadis iza lanqarakka daro asati eqqidi izi ooththiza oosoza xeellishe dizayssa beyana dandayadis.

issi godetida goshshe sintha baggara daro goshsha mashinati woykko miisha eeqqidi deettes izi ta bolla asatikka uttidi deettes lanqarakka hamettiza daro asati bettishe dizayssa issa mishilezi taas qoncisana dandayides

Gita denban zeretidi diccida kaththa bolla gita kaamey dhale dharcishe dees hayssi dhalezi kathati gam7o guxumera metotonna mala maaddanas go7es misilezi dhoqu giidi bayttiza gishas daro miishata beyana dandayadis.

Issi bootha shuraabiya mayada karetha sure gixada karetha qophe huuphiyan wothida na7iya issi aayees kirtaasiyaara diza miisha immashe dawus. Aayiya huuphiyan shaashe qachida gishas iigi aysfey beettenna.

Oge bola daro aayeti issipe shiiqidaysa be'ashe de'aysi izeta gidonka goobay guutha nayti de'etes daro aayotika gashe nayta ba'idi eqidi dizaysa be'anawu danda'ays izetape hani bagaraka kase duma asti issipe shiiqidi haasa'ishe de'etes.

Boothane cilili'o gidida kamey keethe sinthan eqin izi guye bagara nam'u nayti katha izi garsan canishe detes izi bolla dumma dumma methas gidiza katha qomoti xaafeti de'osona

Issi dembba bollan daro caana madabarati katan kumidi dizayssa giddoppe macca nayti yiidi zokkon ba'idi efishe dizayssa misileza bollan be'ana danda'adisse. Nam'u attuma nayti indeta zokko bolla caanaza woththishin dizayssa misilezi bessees.

keeththe karen daro kathati qachettidi beettizayssa misileza bolla barashedays kirtaase giddonka daro quma qommoti deettes kirtaaseza bine baggarakka madabara giddon kath kumidi uttizayssa misilezappe akekana dandayadis

Issi maccasiya daro kaththa madabaratha ba sinththen woththada lanqera qasse daro pompa giddon zaythe oyqqada kirththaase giddonkka daro koshorotha oyqqada eqqada beeththawus; izi guye baggarakka daro xuufethi beththishe dey7eeththes.

issi indiya naytas dumma dumma miishata bayzashe dizayssa misilizappe beyana dandayadis aayya cilil'o goosse huphen qachada miicashe dawus izi guyerakka daro bayzettiza miishati kaqettidi beettosona

Gita keeththe giddofe nam,u yelaga nayti matabara kumeth kathi kame bolla caanishe dizayssa be ashe days nayti bessinthen matabara woththidi iza bolla yedhidi kezishe dizayssa misilezi taas tish histi qoncisana dandayides.

issi aaya karetha shurabe mayada guutha naa idimmada uttadus hakimiyakka naazas kushen narfe caddashe dizayssa misileza bolla beyana dandayadis naazi marfeza xeellishin yeekkana giigettida dizayssa ayfesozi eristishe dees

issi gita kowa giddon daro asati eqqezidizayssa misilezi bessishe dees issi ade dayssi huphe qooben woththidi matabaran kumidi diza kathi izetas gishishe dizayssa misilezi qoncissana dandayides

Gita keeththe giddon daro nayti issife shiiqizi ootho ooththishe deettes izeti ooththiza ootoy madabara kumeth kaththi caannishin bestees izatappe issinoozi caanettida woykko doorettida kathazas uge bolla kezidi eqqides.

issi yelaga na7iya nam7u kushen xigil goommene danka oyqqada ha taakko xeellashekka miicashekka dawus izi guye baggare diza keeththay galal7o medha tiyetididayssa be7ana dandayadis.

gatta keeththasinthen nam7u aayeti oyddu naytara eqqitizayssa silezi bessees nayta giddofe issiniya guutha gidishin ayiya izo idimmada eqqada beettawus

Keeththeza giddon daro matabarati kathan kumidi issi bolla dooretiidayssa beyana dandayadis matabaraza bollaka dumma dumma malara woykko qalamera suufey saafetizidayssa beyanaka hakikanaka dandayadis.

issi gita keeththe giddon daro nayti shiiqidi kath mishin mishilezi bessees izeta giddonka issi booththa shurabe mayida indiya nayti izo kath barsishe dizayssa misilezi bessees indiyaka mooqe oyqada izetas kathazappe qolana giigetashe dawus

Nam'u yelaga nayti ba sinthen kaarote shiishidi eqqidayssi beettes istinozi boothta shuraabe maydes issinozi salo mela shuraabe may'di keette sinthan izat eqqitizayssa haysamiselezappe akekana dandayadis.

Gita demban toketid dolida badala sintha bagara daro kawo oso othiza oshanchat eqid zoretizaysa misilez beses. Ista giddoppe issi adez qam ekes.izika bootha shurabe mayd izeta gidon eqides.

Ichchachu adetara issi indiya eqada misilezan bola betawusi adeta gidoppe issinozi bula qoppe aththidayisa gidishin harati oyidati qase hupheni botha qoppe aththida indiyaka hupheni botha qoppe wothidayisa beyanawusi danidadusi

Issi indiya gita gidida badalata giddoni gelada eqidayisa misilezappe beanawu danidadisi badalatikka gita gidikkokaawayi izeta bola kezida gishasi hayithezi guththara shuli ekidessi

Keehi ppe dalga gidida gaded bolla kathati zerettidi beetteetes.haakon daro mithatikka dhoqqu giidi beetteetes.salonikka daro guuletikka dhoqqu giidi beettizayssa misilezappe ekkanaw dandda7ays.

Keta karen hedzu asati oso othishe detes itapeka isinozi ade gidishin nam'ati macatako daezi huphen qofe wothidi bdala poqishe des hasa mala wolqa osota isispe othishe detes

Issi gitta denba bolla zeretidi dolidi melida badalaza adezi yiddi poqeshe des adeza lanqen daro melida badalati eqidi de'etes adezikka izi oyiqida badalaza poqishshe dizayissa beyanassi dandaydis

Badalayi yafaran zeretida badalayi betees yafaran zeretida badala gidon madhoyi zeretidi betees iza gidon issi botha shurabe mayida adezi betees izi eqidi ha tako xelishe dizayisa misilezi besees

Issi Gita demba bolla daro asati issippe shiiqid dago kezidi ootho othishe dizaysa misilezappe beyana danda'adis. Izeta gidoppe darotika eqidi oosoza oothishe dizaysa beyana danda'adis, izeta guye bagara haahonka kexetida keetheti de'etesi.

Gita gushshe bolla tunga donozerethi yafarar toketidi beettizayssa misileza bolla xeellashe days. Izappe hini baggara gita gatta keeththay kexettidizayssa beyana dandayadis. Gatta keeththaza lanqenka gita mithati zic'c'idi bettettes.

Issi gita demba bola doletidi dic'ida giste giddon issi indiya eqada asata gisteza besashe dawus dembaza gidonka adhdhi adhdhidi issi gita mithati dic'idi betishe dizaysa misilezappe be'ana danda'adis.

Dembba bolla daro kaxxidii beettiza gaashsheti de'ettes izetappe baggay buuccettidi denddides buuccettida bollazan daro shuuchchay beettizayssa misilezappe akkekana danddayadis

Dalga gade bolla nenera haara gita badalay diccidi beettes. Izata giddorakka gita ogey medhetidayssa be'ana danda'ayis. Ogeza bollaka issi salo mala shurabe mayida addezi hamistishe dees.

hayssa misileza bolla daro santhe mithti melidi beettettes santhe mitaza hini baggarakka daro uuththati toketidi buro doleshe deettes uuththaza hini baggarakka gita mithati dhoqu geezi tolidi beettizayssa misilezappe akekana danda7os

Heedzdzu macasati issife gididi mango wostishe dizayssa beyana dandayadis izta giddofe diza issiniya guutha naakko bo7osegabekka may7adus haahon daro mithati ka muozetikka diccidi beyttotes hessa misilezappe beyana dandayadis.

Gita demba bolla toketidi dolida shunkurte addezi haaththe ushshishe dees haaththezi shunkurteza giddora aadhdhidi haaho bezayssi beettishe dees addezikka okkidi ooththoza ooththizayssa wisilezi taas qoncisishe dees.

isti keeththe giddon daro kaththa qommoti dumma dumma mazabara giddon shiiqidi eqqiddizayssa be ashe days hini baggarakka daro metettanas goyiza quma qommoti ba hizittishe dizayssa misilezappe akekana dandayadis

gita badalla gushshe giddon asati yafarara bishe dizayssa beyana dandayadis asatas guye baggara heedzdzu indoti dizayssa akekana dandayadis haakkon gita mithi dhoqu giidi diccidi beettizayssa misilezi taas qoncisides

bale bolla shiqid utida kaththa giddon issi naazi parata laaggishi des issi barazas goynay diccidi aduqidi beettes parati kaththaza bolla amettishin kaththazi buketes guussako hayssa mala dumma dumma kaththa buqa ogeti dizayssa akekana dandayadis

heedzdzu asati madabe medhidi madabeza bolla dumma dumma puuteta dichchishe deettes ista giddonka harmishe dizaysti daroti taas beyttishe deettes ista guye baggara gita mitha qanxid izeti melatishe dizayssi beyttanakka danda'ees

Gita uuththa goshsha giddon woykko uuthati diccidi beettizayssa giddon heedzdzo asati deettes. izata giddofe nam"ati attumakko isiniya maca ayo daro uuthatikka izata lanqara dolidi dhoqu giidi diccidi beettetes

nam7u addeti gita denba bolla bazalay toketidi dolidi maralidi beettizayssa issife shiiqidi xeelleshe dizayssa misalezappe beyana dendadis izetappe issinozi qaammi ekkees uphenka qoobe woththides

keeththa giddon nam7u aayeti eqqidi ooso ooththizayssa be7ashe days. izatappe issi aaya zo7o shurabe mayada miiccashe dawus. izi achchey taayakko. izi lanqen karethi mayida addezi haakki eqqidi beettes.

daro asati bochche bolla holla bookkidi iza giddon hute tokishe deettes hata sinthen diza eedzdzu addeti qoodhen dungoza sharbe qachidi hollaza giddon hute naaqishe dizayssa wisilezappe beyana dandayadis

gita badala giddon oyddu macanayti yiidi oothos ooththishi deettes izita giddofe nam'ati hokkidi oothoza oththishin nam'ati qasse eqqidi oothoza ooththishi deettes oohthoz aze giikko melida badalata poqidi issi bolla shiishokko haysti ubba misileza bolla taas beettees

issi gatta keeththe sinthen issi aaya sampan giste punnashe dizayssa misilezi bestishe dees aayya cilil7o shurabe may7ada karetha shashe huphen qachada guthara miicashe dawus

cililo mala shurabe mayda aaya sampan woykko saaxaran giste qolada iza giddofe dumma dumma nqashata maxashe dawus aaya huphen karetha shaashe qachadus izi guye baggarakka gatta keeththay beettes

Isti gita denba bolla daro bazalati diccidi maralidi paashsha kessidi beettizayssa misirezappe xeelana dandayadis isseta giddonka isti mith gitasyidi dhoqo giidi dolidi beettizayssaka beyana dandayadis.

Issi Gita adezi puute ducan haathe qolishe dizaysa musilezi besishe Des. Iza guye bagara issi Bootha shurabe mayida issi Gita adezi qodhen dunguza xaaxid eqidi betes.

Gita gosha lanqara daro asat ispe adhidi bidaysa be'ashe dayis. Eta gidopa daroti bota natsala mayda, eta gidopa isnoza galal'o lastika kushen oykid gadeza gidora kantishen de'es.

Giththa dirssa giddon daro burtikane putteti dic'ishshen dizzaga hamisilen ta be'anas danida'adis isita giddonikka waraqatta bolla xuffezzi xafetidi dizzaysa akekanas dand'adis ta be'ishshen burtikane putte dichchidi tokanas danda'os.

Hezdzdu asati miththa kuwa gidon eqidi hasay hasayidayssa missilezi besses izeta gidoppe issiniya indokko hezdzdatikka salo mala qofe huphphen woththida izeta guye baggarakka kammey eqidi bettes

Issi kare dereppe yidda indiya daro asata guyera kaaleththada boche giddon woykko wora giddon bishe dizayssa misilezi qonccisishe dees. Izeta giddonkka daro ciishshati diccidi beettizayssa misilezappe be'anakka akeekanakka danda'adis.

Issi denba bolla daro miththati issippe diciidi dhoqqu giidi beetizayssa misilezappe gaana danda'adis; miththati ane xeeliza wode barzapekka masatetees; cililo haythey izetas de'es.

darro giddida abakado puteti karetha pesitale giddon toketidi betetesi ha tokrtidda puteta bolla izatasi aweayi bochona mala ku'a gidanasi gotta kethayi kexeti dizayissa akekanasi danidayadis

Gita keththa giddonni daro puteti lastewqe giddonni tokettid dolishshe dizayissa hayissa missilezza bolla be'ana danida'adiss miththati dhooqqu gidi kexettidayi izeta awappe teqenas madizayissa gishshakko .hayissakka missileza bollappe loyiththada be'anass danida'adiss.

gita demba bolla daro tukke puteti diccishe dizayssa be ashe days izeta garsan daro maatay diccidi beettes hayssi azas gidikko izeti wodera harmonta aggin dhoqu giidi beettana dandayides

gita denba bolla issi mithay eqqidi beettees mitha za garsanka aayya eqqada dawus aayey heni baggara gita mithay diccidi wora medhishe dizayssa ayssa misilezappe akekana danda7oos aayey lanqerakka maatay diccidi beettees

issi gita denba bolla gita mithati issipe shiiqidi dolidi dizayssa misileza bolla be7ana dandayadis izeta giddorakka guutha xalqqey poo7idi beettizayssa akekana dandayadis mithati adussanne ordekko.

issi yelaga naya booththa shurabe mayada cilil'o pompa giddon haaththe kunsada arsa bolla qolashe dawus arsaza garsen daro puutati diccidi woykko dolidi beettosona izi lanqenka hara daro arsati dizayssa beyana danda'adis

Daro asati istife shiiqidi dumma dumma qofata haasayishe dizayssa misilezi bessees izeta giddonka daro asati huphen qoobe woththidayssa akekana dandayadis izetanne bagganka gita mixati dhoqu giidi bettettes.

Isti karetha shurabe may'ida yelaga naazi daro asata shiishshidi izetas qofa shaakkishe dees izata giddon daroti huphen qoobe woththidayssa beyana dandayidos izata giddonka mithi dhoqu giidi beettees.

Daro asati sife shiiqidi puute tokkishe dizayssa misilezi bessees izata giddon daro asati qoodhen dunguza xaaxitiizayssa beyanadandadis issi yelaganazi asati tokkizayssa giddofe dhoqu giidi eqqidi beettees iza guyerakka daro asati oosoza ooththishe deettes.

Issi awuzi holla bookki makkidi iza giddon puute tokkanas karetha lastiqeza daakkishe dees awuzi huphen booththa naxala xaaxides zokkonka booththa gaabe may,di huteza tokkanas giigistishe dees.

gita denba bolla daro miththati diccidi dizayssa ba'ashe days mixata giddonka daro asati isife shiiqidi bishe deettes asaza giddon heedzdzu maca nayti izettara beshe dizayssa hayssa misileza bollafe xeellanaka akekanaka danda'adis

heedzdzu asati guyera ha taakko yishe dizayssa misileza bolla koncettides ha asata sinthen issi kare dereppe yida indiya miicashe dizayssa beyana dandayadis hista giddon daro chiishati podhdhidi beettettes

Gita addezi issito bolla uttidi issitoza piddi istidi tukke puute tokkishe dizayssa misilezappe beyana dandayadis addezi booththa shurabe maydi miicishe puuteza tokkishe dees.

issi denban daro asati issife shiiqidi bishe dizayssa be ashe days issi addezi huphen piraashe oykko arsas go7izayssa tookkidi bishizayssa be ashe days issi yelaganazi kushen galal7o lastiqa oykkidi dees

Daro asati issife shiiqidi dugetha wodheshe dizayssa misilezi bessees izitas sintha baggare dizadezi galal,o koote woykko shuraabe may7ides izita giddofe darotikka qoobe huphen woththidayssa misileza giddofe akekana dandayadis.

Gotta suyqe giddon daro kaththa qommoti issippe lic'etidi be'iza wode tana ay ufaysesi gidettii? Go'iza kaththa qommoti dettes karotey, shunkurtey , buttukane, timatime issippe shiqidi bayzetishe dettes.

Oge lanqqen nam7u maccati kaththi bayizishe dizayssa misile bolla be7ana dandda7adis. Izetas hadirssa bagarakka issi adezi madabara gidon loome maxi shiishidi giyan bayizishe dizayisa ha misilexappe akeekana dandda7etes.

Oge bolla daro asati issippe shiiqi uttidine dumma dumma kaththa qommota bayzishe deettes. Shunkurtey deesi iza giddon daro daro miishsheti issippe ahiiqidi bayizetishe deetyes. He baggara ossi inddiya uttada be sinththen timatime woththada bayzashe de'awus.

issi suuqa giddon daro maana nuni dandayiza miishati kaqetidi bayzettishe dizayssa misilezappe akikkana dandayadis misileza bolla shunkurtey burtukaaney muuzey kaqetidi bayzettishe dizayssa misilezappe beyadis

Ogen diza geya bolla timatimey,shunkurtey, tungga donoy, botey, abukatoy, issi bolla shiiqidi bayzettishe dees. Issi cugan cugan didi daro boota koorettidi diza katha qumotikka deettes. Hayssi ubba misileza bolla qonccides.

gita oge bolla daro ayti kezidi quma qommota bayizishe dettes izeti bayizishe dizayssa giddofe daroti isti mala gididayssa beyana dandayadis kaarote idees shunkurteyidees deeboydees daro miishata kessidi bayizishedettes

Gita dembba bolla diza giya giddon dumma dumma asati issippe shiiqidii baas koshshiza miishshata shammishe dettes kaththi koyiday kaththi shammees miiththi koyiday miiththi shammees mehe koyiday mehekka shammees dumma dumma miishshati bayzetishe dizayssa misileza bolla beyana danda'adis

oge bolla daro qoma qommoti necetidi bayzetishe deettes daachcho giddon daro muuzeti komidi beettettes madabara bollaka lo7omey paapaayay abukadoy muuzey hini baggarakka lo7ometi bayzettishe deettes

ogelanqen daro nuni maana dandayiza quma qommoti issife shiiqidi bahizettishe detes izata giddonka burtukaaney muuzey kaqetidi issi bolla bayizettishe dizayssa misilezappe akekana dandayadis

gita arsa bolla daro katha qumati shiiqidi bayzettishi dizayssa beyanakka kekanaka dandayadis issiaddezi hine baggara yiidi arsaza bollafe kath ekkishin ayssimisilezi taas qoncisana dandayides

gita daache giden daro kathetha qomoti issife shiiqidi deettes izata giddon xigelgoomeney dees bambarey dees apele nu gizayssikka dees xigelgoomeneykka eza giddon shiiqidi dees tumoykka dees kaaroteykka dees

Oge bolla daro ayti kezidi daro kathta qommota bayzishe dizayssa misalezappe beyana dandayadis issi aaya santhe kushen oykkada addezas immana geegizayssa misalezappe beyana dandayadis.

oge bolla issi naazi gaaren laaggidi daro muuzeta asatas bayzishe dizayssa beyana dandayadis ogeza bollaka daro asati yaanne hanne simeretizayssa beyana dandayadis naazi wolqawos oolthidi aqees

aayiya oge bolla shunkurte maxabara bolla micada bayezash dizayssa hayssafe beyana dandayadis issi addes eqqidizayssi eesho bolla beettizayssa misileza bollafe bakekana dandayadis

Issi gita giye giddon nuni maana dandayiza quma qommoti issife shiiqidi bayzetishe dizayssa beyana dandayadis iza giddon muuzey kadees mangoy kadees paapaaye kadees portugaaney kadees daro daro miisheti bayzettishe dizayssa beyana dandayadis.

Dalgga goshsha gade bollan isti mashine haaththe ushshishe diza ista be'ana dandayetees. Mashinezi guutha wodden daro dalgga gadeththa haaththe ushana dandayida iza. Hayssa misilezappe tani akeekana dandayas.

Gitta cishsha goshshe giddon daro maccati oththoza othishe dizayssa missilezappe be7ana danda7adise heezhzhu macca nayti kehippe ufaetidi oththoza oththishe dizayssa missilezi tas qonccisana dandaides naytika miccishin kehi ufayses.

Issi Gita keththa giddonni issi indiya cishshata bayizanas gigiseshshe dawus.izzi laniqera daro cishshatti dolidd dhoqqu giddi bettizayissa akekanass danida'adiss. izzi laniqerakka hara oththanichchatti detees.

Issi gita yelaga na7az be ayifeso mule kamid botha shurabe mayid eesi esanas bishe de7izaysa be7ana danidayadis. Iza guye bagaraka ha7i wode matha kothet shiqid dizayisa akekanaka be7ana danidayadis.

Githa ciishsha goshsha giddon issi yelaga na7iya daro ciishshatha dankkada eqqa dawus;ciishshatha giddonkka daro thusththas gidiza miththathi eqqizizayssa be7ana dandda7ays;isththi thuussathi keeththaza dhoqqu ooththidi oyqqana mala maaddeeththes.

ha7i woden asa nayti medhida dumma dumma maashinati hayssa mala kathata bolla piradhi biidi dumma dumma dhaleta dharcana woykko fistana dandayettes koshshikkokka aaththe duuqidi pushshanakka dandayezayssa histamisilezi qoncisishe dees

issi tunga duno goshshe giddon issi aaya eqqada kushen tunga dono oykkada beettawus aayya booththa shaashe huphen qachchadus aayya tani xeelliza wode keheppe ufayettidayssa masatawus aayay si karetha kootey dees

gita koya giddon issi yelaga naazi shilil ushurabe may7idi gaare bolla ciisha woththidi ekki bizayssa misilezi bistishe dees iza guy baggarakka guutha nayti issa mala ootho ooththishe dizayssa beyadis

keeththe giddon daro ciishshati shiiqidi dizayssa asati xeellishe deettes ciishshatikka galal'o zo'o harara dumma dumma medhay izata bolla dees asatikka izata xeellishe deettes.

gita arsa bolla daro timatime puteti diccidi ayfidi bel7idi bettettes izati biitta bochchona mala gita mithati iza lanqen tokettida mithata bollaka dhoqu istidi timatime qachidi asati muthida

Hayssa misileza bolla daro hay wode matha kooththati istife shiiqi dizayssa beyana dandayadis matha kooththati huphe baggara qorqorara shucetidi giigidi uttidayssa beyana dandayadis hara baggarakka dirsay direttiidayssa beashe de'ayis

isti gita denba bolla ha7i wode matha kooththati issife shiiqi dizayssa beyana dandayadis matha kooththata lanqe baggarakka guutha muuzeti diccishe dizayssa beyana dandayadis hini baggaraka gita mithay iza lanqe dees

Issi adussanni orde gididadezi badala giddon gele eqqidi hadirsa kushan dabtare oyqqidi ushichcha kushin badalla idimmidi dees iza sinthen orde orde bazalati dhoqo giidi beettizayssa beyana dandayadis.

Issi keheyppe xeellishin lo,iza karetha gela unaya ciishsha idimmada ha taakko xeellashe dawus izi guyenka daro ciishshati dolidi beettizayssa istamisilezappe xeellana dandayadis.

gita awa wolqan ooththiza poo'o immiza miishay kare bolla micettidi beettees iza guye baggaraka gita gatta keeththey keexxetidi dees gatta keeththe sinthezanka guutha qorqoro keeththey keexxettides gatta keeththe lanqen daro guuthati diccidi bettettes

gita mitha bolla beni wode matha kooththati kaqeti dizayssa be7ashe days. gita mithaza bolla matha koothati duge zaaridi kaqeti dizayssa misilezappe akekana dandayadis. mathatika izeta giddon gelishe dizayssa be7ashe days.

Gita ciishsha gate giddon issi zo7o shorawe mayda nazi gaare bolla galal,o ciishshata waraqatara xaaxi ooththidi laaggishe dees iza guye baggarakka hara naazi ooththishe dees.

tuussara diza gita keeththe giddon ciishsha puteti yafaran dolidi pudhidi bettettes ha ciishatas booththay mala iza bolla dees zo7oykka aadhdhi adhi diza giddon dizayssa beyana dandayadis

gita gatta keeththe sinthen guutha qorqoroy keexxettidi beettees qorqorazappe ha baggan qasse gita solare nuni giza awa wolqan ooththiza ho7o immiza miishay micetidi bettizayssa ayssa misilezappe akekana dandayadis

Gita denba bolla mangoy diccidi ayfidi beettishe dees mangoza garsenka daro maatati diccidi dhoqu gidi beettettes izata giddorakka gita ogey dizayssa hayssa misileza bollafe akeekanaka eranakka dandayadis.

Gita horphiley demba bolla eqqiti dizayssa beyana dandayadis orphileza giddofeka daro miishati gaden wodhdhidi beettettes hessa wodhdhida miishataka issi mashiney goochchishe dizayssa beyana dandayadis.

issi booththa kumeththa may7o mayda addezi masha oqqidi eessa eestishe dizayssa woykko eessa uketha qancishe dizayssa misilezappe beyana dandayadis iza guye baggarakka daro asati eqqidi izaothizayssa xeelleshe dettes

Huphen salo mala qoobe woththidadezi hadirsa kushen gita kallo oyqqidi kushichcha kushen qasse booththa miisha oyqqidi eqqidi dizayssa misilezappe beyana dandayadis iza lanqen isti gita awozi uttidi dees izatas lanqerakka daro misatiziccidi bettettes.

issi denba bolla kita mashiney kath buccishe dees kaththaza buuccidikka zaaridi hara kame bolla caanishe dizayssa misilezappe beyana dandayadis kameza lanqerakka gita oge madhetidi beettes

isti xeellin lo7iza yelaga naya ciishsha idimmada daro ciishsha pute giddon eqqada bettawus ha ciishshata away bochchonna mala keethtey dhoqu gidi kexxetidi dizayssa ha misilezappe beyana dandayays

issi gita mitha bolla beni wode kooththa qommoti kaqetidi beettizayssa misilezappe akekana dandayadis hayssi kooththay mathada iza giddon dichchidi eessa eessanas nuus maaddes

Sedenba bolla diccidi beettiza pute giddon isti galal7o shurabe maydanaya zokkon keeshe tookkada eqqadus iza keehippe ufayttada miicashe dizayssa ayssamiselezappe xeellananeka akekanawuka dandayadis.

nam7u yelaga maca nayti sipe gididi puuteza haythe gigistishe dizayssa haysa misalezappe beyana dandayadis izeyti diza sohozan daro keeththeti woykko kuyas gidiza keeththeti keexxetidi beettishe dizayssa akegana dandayadis

Booththa keeththe giddon daro ciishati issipe shiiqi didizayssa be ashe days ciishshatikka booththa galal7onne zo7o malay izatas dizayssa beyanaka akeekanakka dandayadis.

Issi naz mango Puteta gidon eqid kushera haraso malatishe Des. Iza guye bagara Daro mith melid issi bolla shiqid dizaysa misilezappe beyanane akekana danda'adis.

Kehipe nu dosiza bonchetida nu dere kawo dokter abiy ahimede daro asatara shiqidi osetishe diza osoza yidi xelishe dizaysa missiza bola be'ana danda'adis izeta guye bagaraka gita kethay dhoqu gidi betes.

Issi gotta demba bolla 3 asati issippe shiqidi karetha lasitiqe issi bolla oysethishe dettes ete guye bagaraka daro asati madabara oyqidi hamutishe dizaysa misileza gidoppe beyanaka akekanaka danda'adis.

Gita dembba bolla doyzorey oge goyishe dizayssa be'ana dandda'adis iza guye baggarakka zo'o kaamey biita caanishe dees haahonoka nam'u asati ooththishe dizayssa be'anas dandda'adis.

Issi zo'u shurabe mayida naazi huphen cillo shaashe qachidi hara orde nazara issi karetha lastiqe nam'us giigistishe dizayssa misilezappe beyana dandayadis hayssa karetha lastiqeza go7'etidi gam'o iza giddon haaththe eelisana mala ooththanasko.

Issi dalga muuze goshsha giddon nam7u asati eqqitiizayssa be ashshidays izita giddofe issi addezi garsera booththa shurabe mayides issinozas hophezi keyppe diccidi aduqidi misaleza bolla beettees.

Issi awodayssi puute giddon gele eqqidi puteta haaththe ushshishe dees iza sinthen issi booththa shurabe may'di karetha bollale gixxidadezi hametishe dees iza tahini baggarakka gita bushe dhoqu giidi beettees

denba bolla heni baggara gita boshey loqu gidi beettes hani baggarakka kaame ogey dees giddozan gita haaththey heelidi beettes haaththezi bana mala guutha ogikka ezas medhetides

Namu' boothta shura be mayda addeti kushe dhoqu histidi bana mobaylera pooto dentheshe dizayssa beyana dandayadis izetas guye baggara keehi dalga gidida holla bolla haaththay eeliti dizayssa beyana dandayadis.

Gita bolla giddon daro haaththey eelidi beettes hayssa eelida haaththeza bollara kameti bana mala dhoqu giidi ogey kametas oosetides ha elida haaththe lanqenka dumma dumma ogeti deettes.

Issi yelaga naazi dumma maashine nuni gizayssa go,ettidi lastiqeta issi bolla hoytethishe dees isti lastiqezi gam,o bolla giddon gelidi izas daro aaththe oyqqana mala maaddes naazi booshtha shurabe may.di okkidi oosoza ooththishe dees.

Issi gita demba bolla haaththey teqetidi eellishe dizayssa beyana dandayadis he finthan gita bochey dhoqo giidi beettees haaththeza lanqarakka kaamey baana mala izatas ogey medhetidayssa misilezappe akekana dandayadis

gita doozorey olla bookkeshe dizayssa be'ashe dayssa hani baggarakka gita keeththey shuchchan kaxxetishe dizayssa beyana dandayadis kaamezi dumma dumma miishata hey dizetas immishe dizayssa misilezi qoncisana dandayides

Issi gita shaafa asati teqqidi haaththe izappe godettishi dizayssa isse misilezappe beyana dandayadis haaththeza lanqen daro misati diccidi beetettes guutha keethtetikka keexxettidi haakkon beettettes hayssi ubba misileza bolla beyana dandayettes.

gita shaafa bolla adussha ogey medhetidi dizayssa be7ana dandayidos ogeza garsarakka shaafazi goggidi baana mala dumma dumma tuussata go7etidi ogeza dhoqo histidi medhidayssa misilezappe be7ana dandayadis.

issi demba bolla heerappe shiiqida gita asati qofa lametishe deettes dizata giddofe nam7ati aayokko daroti huphen qoobe woththidi qofaza siyishe dizayssa beyanakka akekanaka dandayadis hayssi keehippe malalees

Addezi puuteta haaththe ushshishe dees izi ooththoza wuththishin iza lanqera nam7u hindeti deqqidi oohthoza xellishe deetes addeza guye baggarakka daro puuteti yafaran diccidi bettettes.

Haathe lanqen heedzdzu asati eqqisizayssa misilezi qoncisise dees heedzdzata giddofe issiniya maca gidishin nam7u attuma naytas tiddon galada ha taakko xeellashe dawus nam7u attuma nayti boosta shurabe may7ida

Hezdzdu aawati dago kezidi gade goyishe detees hezdzdatikka namu bora waxidi loethidi goyishe dizayisa hayissappe beanas danidaosi daro boratasi kaceyi dhoqu gi betidi deesi namu adeti hupheni qoppe wothida

Oge bola namu mizatine deyishati issippe eqidi shiqiddi dizayissa misilezi beesishe dessi mizata bagara gita miiththi dhoqu gidi beteesi miththaza guyerakka laniqeerakka qoriqoro keththeyi dhoqu gidi betizayisa

Kare demba bollalor daro miizati oarsaso ichidi dettes hakon ampoley woykon maburate nuni gizaysi exishe izi dizaysa beyana danda'adis daro miizatika eqidi dettes

Kareta shurabe mayida yelaga nazi xurqape dhusishe nam'u borata waxidi goyishe des izasi guye bagarakka galalo sane gidon katha zerethi shiiqi dizaysa haysa misilezappe beyana danda'adis

issi xeellishin lo7iza naya issi marana gaden ichisada narfen cshadashe dawus marazas hayssa bolla worqe dees worqaza bolla xaafettida xuufey beettes hayssa oosoza nuni ay gaana dandayizo

Gita zedhe giddon daro mizati issife shiiqidi uuttula woykko galaba mishe dizayssa beyana danda7adis. Izata sintha baggarakka issi addezi madabbaran ehidi izatas gishishe dizayssa hayssa misilezappe be7ananne akekanaka danda7adis

Ayiya hokkada miize toho wodoron qachishin misilezi besses. Ayiya karetha shaashe huuphen qachada miize toho wodoruwa loythada qachashe daws haysa misileza giddoppe akeekana danda'adis.

dan7o shalphen issi lo7iza yelaga naya ba sinthen sine wothada saane giddon kuttotas kathi immashe dawus kuttota sinthen nam7u bubuleykka hezayssa beyana dandayadis.

Issi maatay diza zemba bolla miiziya pamara laacashe dawus miizey bollaka karethara booththara medhoy dees izi maray karethara booththara gedonta zo'ora booththara gidideelettidayssi keehippe ufayssees.

Oge bolla issi macanaya nam7u booratanne issi miziyo laaggashe dawus boorati karethakko izata giddopfe issinozas kacey keehippe etasidi dhoqu biidi beettes macasiyaka kushen kallo oyqada izata laaggashe dawus.

Gita denba bolla nam7u yelaga nayti heedzdzu mizata heemishe dizayssa misilezi bessees izita giddofe nam7u mizati booththa gidishin issinozi zo7okko izita guye baggarakka gita mithi diccidi beettes.

issi kuttiya buphula yelanas galaba giddon galada eqqadadizayssa misileza bolla beyana dandayadis kutteyppe guye baggarakka daro mithati diccidi dhoqu giidi beettizayssa hayssa misileza bollafe beyanaka akekanaka dandayadis

wora giddon gita booray eqqidi beettes, boorazi wancako izas kaccey keehippe dhoqu gidi beettees , izas guye baggara zo7o booraykka dees boorazas woykqoyssa wanca boorazas huphen wodoroy qachetidi dees

issi dirsa giddon daro deyisheti issife deettes deshshetappe baggati gadiza bolla zin'ida baggati qasse eqqi dizaysse be'ana dandayadis izata lanqen daro mithatikka diccidi beettettenna haakko nam'u mihati kanche dicidi beettettes

isti indeya toho bolla uttada miziyo maathashe dawus miiziya keheeppe gitanne modhoqo aayya hophe bolla zo7o shaashe woykko goosse qachadus haysta ubba hayssa misileza bolla beyana dandayettes

Daru mizati issife shiiqidi uttula woykko galaba mishe dizayssa misilezappe beyana dandayadis issi miziya qoodhe dhoqu histada inxarsi kare kessashe dawus iziska bollay wancakko.

daro kuttoti keeththa giddon gididi issife kath mizayssa misilezi bessees booththa miisha giddon kath kumi uttin iza giddofe kuttoti maxi maxi mishe dizayssa misilezi qoncisanas danda'ides guussakko

Ogeza bolla daro kuttoti kath mishe deettes izatas kath qoliday guutha yelaga naayokko izakka zo'o shurabe may'ada ogeza bolla eqqadus izis heni baggarakka daro mithati dhoqu gidi diccidi bettettes.

Heedzdu yelaga nayti bees guupe oykkidi daro deeshshetanne dorsata laagishe dizayssa issimisilezi bestishe dees izi taas duge baggara gita boshey dizayssa bayashe days boshsheza bollaka daro mitati dolidi beettettes.

miiziya mara yelayeggada ba mara laacashe dawus izi heni baggarakka daro miizati maata mishe beettettes miiziya ba mara laacada melathashe dawus izi lanqenka karetha miiziya eqqada dawus

gita dembba bolla haakkon daro mizati maata mizayssi beettes mizata lanqenka gita mith dhoqu gidi diccidi beettizayssa beyana dandayadis salo bollaka daro shaaray woykko guuley dhoqu giidi beettes

Issi gita keeththe garsen daro deeshsheta asati shiishshidi dichchishe woykko dhiikishe dizayssa hayssa misilezappe beyana dandayadis deeshsheta lanqenka daro asati guufe oyqqidi eqqidayssa misileza bolla be ashe days.

gita keeththe giddon issi yalaganazi daro kuttota issife shiishshidi zichchishe dizayssa misileza giddon beyana dandayadis kuttotikka izatas giigida saane giddon diza kathi maximas imizayssa misilezi taas qoncissana dandayides

Gita keeththe giddon daru mizati ichi dizayssa misirezappe beyana dandayadis izatas guye baggarakka izata maathi maathiza mashiney dizayssa beyashe days mizati karethara booththara woykko wancakko.

gita denba bolla issi baggara maatay dolidi beettees issi baggara qasse mizati shiiqidi eqqida mizata hnne baggarakka gita keeththey keexxettii dizayssa beyana dandayadis hayssi ubba issi kare giddon dizayssa akikana koshshees

Gutha naazi mareyo maata barsishen pisilezi qoncisishe dees yalaga naazi zo7o shurabe may7di okkidi miziyo maata barsishe dees iza lanqarakka gita gush gadey dees.

Issi bagara badalay diccidi beettees heni bagara qasse goshsha giddon daro asati issippe shiiqidi ootho oothishe deettees darotika tani xeelliza wode kawo oosanchchata masatetes iza giddonkka gabareti deettes.

Issi xeellin kehipe lo7iza yelaga na7iya muuze woykko uutha tokkashe de7awus.naya kushen akafa oykada uta duccan bita yegashe dawus na'iya huphen gita gidida shashe qaccada dawus

Issi gita addezi puute tokkishe dizaysa misilezi besees,puuteza tokkidappe guyenka akaapan woykko ootho miishsha go7ettidi puuteza ducan biitta zaarishe dees addeza lanqenka haaththeypompara dizaysa beyadis.

Misileza bolla issi attuma na tamareyinne nam'u maca na tamarey issi adezara gididi putte togizaysa beyashe dayis adezi botha shurabe mayidi dungiza qachidi de'izaysa beyana dandayadis

tamare keeththan daro tamareti issife shiqidi puute tokkishe dizayssa misilezi bestishe dees izataraka issi booththa shurae may7ida gitadezi hokkidi izatara puute tokkishe bessiza misileza beyana dandayadis

Karetha lastiqe giddon daro tukke puuteti toketidi beettosona hayssa tukke puuteti gam'o haraso biidi toketanas giigidi dizayssa takko nunikka hayssa mala giigissidi tokkanas danda'oos.

gita oyde bolla kaththa zeerethas gidiza dumma dumma kaththa qommoti uttidayssa behashidays hini baggarakka issi saane giddon daro kaththa qommoti shiiqitidayssa misileza bollafe akekana dandayadis

Daro puuteti karetha lastiqa geddon toketidi beettettes izetappe heni baggarakka izetas dersay derettidayssa beyana dandayadis puuteti yafaran issife sitti gidi toketidosona.

Issi gita bollay booketin iza lanqen biittay dooretidi beettes biittaza lanqenka nam7u mitha bolla wuraqata bolla xuufey xaafettidi dees xuufezi xaafettidayssaza lanqenka pompa giddon haaththey komidi dees.

Isti gita denba bolla daro puuteti toketidi diccishe dizayssa beyana dandayadis puutetikka ciishsha ciishshide oykko podhdhidi beetettes izatas giddo giddoraka qasse daro asati eqqidi dizayssa beyana dandayadis.

Issi zo7o shura be may7ida gita addezi badalla kushen oyqqidi iza bolla dizayssa qaarishe dizayssa misilezappe beyana dendadis badallaza lanqerakka paashshay issi baggara ziqqi giidi beyttishe dees addezi nam7u baggara badalla haytheza oyqqidi eqqidees.

Isti gita mithay denba bolla eqqidi beettes iza garsen daro dalga banga goshshay go7ettidi bangayiza bolla diccidi qorxidi beettizayssa misilezappe akekanaka eranakka tani dandayadis.

awatisippe shiiqidi qopfa laametishe dizayssa hyssa misilezappe beyana dandayadis edeta sinthen histi qanxxettidi wodhdhida tukkey purshe dizayssaka beyana dandayadis hawuzi hissinozi huphen qoobekka wostidayssa akekana dandayadis

Issi guutha nazi kushen oyddu tunga donota oyqqidi miicishe dees izi eqqida sohoy maatay diccidi beettes iza guye baggarakka gatta keeththanne qorqoro keeththay keexxettidi beettes.

nam7u nayti issipfe gididi ooso ooththisheezizayssa misilizi qoncistes issineuzi attuma gidishin issiniya qasse macanakko naayatanni xeelliza wode yelaga masata ekkawus izita guye baggarakka daro mitati diccidi dhoqu giidi bettettes

Polisadidayssi polla bookkidi iza giddon ute tokkidappe guye akafan oykko ooththo miishan iza ducan biitta zaarishe dizayssa beyana dandayadis izata lanqenka daro asati eqqidi deettes.

Giya bolla daro matabaraza giddon dumma dumma katha qommoti micetidi bayzettishe dizayssa be ashe days issi matabaraza giddon ataraydees aqelaydees shumburaydees daro miisheti micetidi bayzetishe deettes.

Misileza bolla issi nazi deyahiyo akimeso ehid akamisishe dizaysa beyana danda'adis. Yelaga Nazi zo'o shurabe mayides. Awozika Botha laylo kushe kumethi mayid othoza othishe Des.

Issi gitta xarapheza guye hezhzhu gitta asati uttidi dumma dumma qofata hasayishe dizaysa issinazi beses izzeta guyeraka gitta tuqe dhoqu gidi bettes asatappe issinozi bo'akko

Nam'u kare dereope yida medossa hakimeti issi medosta zin'isidi akamishe woyko narpe c'adishe dizaysa haysa misselezappe be'anakka akekanakka nunika inteka danda'eta.

Issi gilqa miziya nazs lanqera eqada dawus nazi galalo shurabe mayides mizay guye bagaraka salo mala shurabe mayida adezi hakidi eqidaysa ha misilezape akekan dada'adies

Ducara keehippe moddida miizzathinne boorathi issippe gididi uthula woykko galaba mizayssa istha misilezappe be7ana danddays; darothi kareththa gidishin izatha giddonkka nam7u karethara booththara madayzes diza miizzethi beeththes.

Hedzdzu medosa hakimeti daro botha deshata issippe shishidi narppe ca,dana gidi nagishe dizayisa be,ashe dayis izata hini bagaraka kame eqidi hakon betizayisa misileppe be,anawu dandayadis

issi galal7o sharbe mayida indiya addezi hare narfe caddishin eqqada xeellashe dawus harezi issi haythe luusishides addezikka salo mala shuraabe woykko layno may'ides.

Daro zo'o mizeta giddon issi booththa miiziya dettawus ha zo'o mizeta sinthenka issi beeshsha laaqiya bashe dawus miizatas kacey dhoqu gidi diccidi bettes izasa laaggiza naykka isitappe guye baggara eqqides.

Issi booththa shurapbe may7ida medo saakimey issi hare narfe caddana giigissi she dizayssa hayssa misilezappe beyana dandayadis addezi booththa adusta layno maydi ooththoza ooththi shedizayssa hayssa misilezappe beyanawuka akekanawuka dandayadis.

dirssa giddon issi na7azi mizziyo gelissi oyqqin issi booththa shurabe mayidi qoodhen dunguza qachida medosa hakimezi miziyo narpe ciddishe des. miizey guye baggarakka hara hakimezi miiziyo oyqqidi eqqidayssa misilezappe akeekkana dandayadis.

Histiyawuzi kushen buttulle galala dizayssa oykkizi eqqidayssa misilezappe beyana dandadis addiza tani lo'etha xeellishin medosa akime gidonta aggenna iza guyenka edzdzu asati eqqidi dizayssa misilezappe beyadis.

Issi dalga karen daro hareti eqqidi dizayssa wisilezappe beyana dandayadis izata lanqenka eedzdzu asati eqqidi haasayishi dizayssa be ashi days izata giddofe istinozi orde ekkees.

Keeththe kuya garsan daro asati issife shiiqidi dumma dumma qofata aasayishe dizayssa misilezi beshitees iseta giddofe istinozi medosaakimekko booththa layno maydi izatas qofaza aaththishe dizay hezakko.

Issi karetha miziyo issi medoosa kimeya caddanas daleza duuqashe izayssa be ashe days miziyo issi tophiya shurabe maydanazi qoodhe izis dhoqu istidi oyqqi eqqides.

nam7u yelaqa nayti issi addezas booththa deeshshiyo oyqqi bessin addezi narpe caddishe dees izata lanqen daro asati issipe eqqidi ooththoza xeellishe deettes izatappe guye baggarakka issi kaamey eqqidi misileza bolla beettes

Tophiyani gidin kare deren gidin ereti diza do'a qomoppe issiniya niyala Giza do'a qommo maata gidon eqqidi dizzysa beyashe daysi iza guye bagaraka gimithay dhoqu gidic'idi Bette's.

"Gita haylashoy haathe lanqqen kezidi ichchidaysa be'ana danda'adis iza sintha baggara kareththa kafoy haatheza lanqqen dhoqqu giidi eqqizaysa be'ana danda'ayis kafoza lanqqeraka hara haylashoy zin'idi dizaysa be'adis."

Issi gita godarey haaththe oola sinththan eeqidayssa besses godarezas guye tohoy qaami ekes sinththe tohoy aduqiza giishshas qodhdhey dhoqu hiiddi bettanas dandayodes

Gita demba bolla daro mitbthati diccidi beetetees. Miththata giddonka daro urdaleti maata mishe deetees. Izeta lanqen issi aawozi kushe besseshe haysa asatas odoshe dizaysa akekanas danda'adis.

omarsa giddon issi adda gammoy eqqidi ha taakko irxi histi xeellizayssa misalezappe beyana dandaadis iza lanqenka gita mithati dolidi bettettes adda gammozas huphey daro binanatara kumidi uttides

Na'mu gita kafoti issife eqqidi dizayssa beyana dandayadis izetas qoodhey keype adusao tohozikka iitara aduqidi beettees izatas som'on galal'o medhay dezayssa hayssa miselezappe akekana dandayadis

dalgga denba bolla oyddu urdaleti issife eqqidi maatta miizayssa miisiilezi besishshe de'ees urdaleta kaccezi siiti gidi pude diccidees dembazi ke'ihippe dalggakko

Isti gita booththa helashoy kare kezidi biitta bolla zin7idi awa xeellishe dees iza guye baggarakka kafiya aaththe bolla hametashe dawus guxumetaka maxa maxa mashe dawus.

Gita shooshsha qommo gidida dawey xaaxetidi duunaza rothi doydi haattakko xeellishe dees izas bollay wancakko karethara booththara walakay iza zokku bolla beyttishe dizayssa misilezappe akekana dandayadis.

issi bazzo bolla gita dangarsi ha taakko yishe dizayssa misilezi besishe dees dangarsiza lanqen daro mithati dicqidi beettettis dangarsazi mithatappeka dhoqu giidi beettes ayssi giikko hayssa biitta bolla diza misatappe ubbappe gitay dangarsako

Isti denbasohon gita haylashoti issife zin7ididizayssa beyana dandayadis izita giddofe hissinozi guuthara gitati ekkees izikka be duuna doydi awa bolla ichididizayssa pisilezappe akekana dandayadis.

issi gita denba bolla ordalliya sitti gaada eqqidayssa be7ana dandayadis ordaleys kacezi kehippe adussakko izi haytey pude dhoqu giidi bettizayssa misilezappe akeekana dandayadis.

maahey biitta bolla ulon zin'idi dees iza sinthenka issi geeggey hametishe dees haakkon mitha giddon issi geeggey ametishe dizayssa ha'ikka beyana dandayadis geggeza lanqen gita mithay diccidi beettees

Nam,u urdayleti dom7etishe dizayssa misilezi bestishe dis urdayletas kacezi geetattidi diccides izita haho baggara qasse gaashoy hokkidi maatamizayssa misilezi taas qoncisanas dandayides.

topphiyan keehippe dosettiza wora medosatappe issino gidida qorke getettiza medosay denba bolla eqqidi beettes iza lanqenka issi mixiya diccada beettawus hara baggarakka gita gattati dolidi bettosona

Gita shafalanten laapun orqeti issife shiiqidi aaththe uyizayssa misilezi bessees iza da guye baggarakka daro shuchchati shiiqidi beettettes orqetappe issinozi keehippe gitakko harati gashekko.

Issi mithakowa giddon nam7u gammoti dizayssa be ashe days issi gammozi addekko izas huphe benana bolla daro issikey dees izikka eqqe dizidees maca gammiya biitta bolla zin7aza dizayssa mishirehappe beyana dandayadis.

Omarsara issi godarezi denba bolla ekki didizayssa misilezappe beyana dandayates godarezi wancakko izas goyetoy guuth qamme ekkees okkidi araso itixeelishe dizayssa misilezi taas qoncisana dandayides.

Issi topphiyan keehi al7o gidida medoosay misileza bolla eqqidi dizayssa beyana dandayadis iza lanqenka daro matatinne mithati dolidi dhoqu giidi beettishe dizayssa misilezappe akekanas dandayadis.

haaththe lanqen daro worqeti issife kezidi dizayssa beaashe days orqetappe daroy guuthi gidishin issi gita aaya izatara dawus worqeza guye baggaraka daro shuchchati issi bolla shiiqidi beettettes shuchchata heni baggaraka mithi melidi beettes

kare metusatappe gawara masatizay mahekko hayssa misileza bolla gita denba bolla mahey eqqidi ha taakko xeelleshe dizayssa misilezi bessees mahiza lanqenka daro maatay dolidi beettes